Bibiire la a zeŋ a gyile tabol sɔglaa kaa dɔɔ a are su kparepelaa ane kurisɔglaa a huune a manna yɛlɛ a wullo ba a bibiire mine eŋɛɛ nimikyaane kyɛ lɛ a dɔɔ naŋ erɛ.

Neŋ gyamaa la a be zie yeŋe poɔ a zie taaɛ moɔ ka teere a meŋ bebe a nobɔ mine gaa te tue boŋkaŋa ba naŋ de pɛmpelaa a yɛre a pɔge.

Bonkoɔre zie la kaa nobɔ a are are a bɛllɛ a boma ba naŋ biŋ a koɔrɔ a tabole kaŋ biŋ laa sensugkiŋsugɔ kaa flak naŋ waa zeɛ ane dɔre ane vaare a maraa tabole eŋɛ a bonkoɔre mine pare laa tabole zu a de ne tiwɔmɔ.

Neŋgyamaa la a are zie naŋ waa ziteere ane moɔ ba arɛɛ la gyeere gɔle kūūdaga ba naŋ dɔgle tebol zu ba deɛ pɛnne a yɛre pɔge a daga.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

Bibiiri bayɔpoe la ziŋ kɔg dakyin zeɛ, a ziŋ deri zu, bɔto pɛl bonzaal meŋ biŋ la a teŋɛ soŋɛ be a biŋ kɔɔ ba

Nobɔ la zeŋ a leŋ boma pɔge ba zurre kaa kaŋ sobɔ meŋ are deŋ deŋe a meŋ leŋ pɔgoo zu kyɛ sɛgrɛ boma a para bɔɔde zu kaa ba taaba a pɛɛle gama a meŋ sɛgrɛ.

Pɔɔ ane bibiiri bata la a be gaaden poɔ a sellɛ teer. A pɔɔ sue kparnuwoor koo waa bompelaa. Kaa bibiir meŋ zaa su kparnuwoor. Kyɛ bayi deme waɛɛ bonsɔɔlɔ.ka sããsobo den waa bonzeɛ.

Bɛng ne mui la ka ba kyéé bɔɔdeɛ ane nɛn gyɛlee meŋ bebe ka ba eŋ taalia ne gyɛŋlee a pang de zɛvaare mine a poɔ.

Pɔge la su kootusɔglaa a su kparepelaa a poɔŋ a eŋ nimikyaane a taa gama a yele yɛlɛ k,o taaba a meŋ zeŋ teŋɛ kyɛ kaara a yɛlɛ o naŋ yele kyɛ kyɛllɛ.

Neŋgyamaa la are. Ba kpoŋ zie eɛ pɔgeba ka ba biŋ talaare ane bootiri ane kõɔ bon-ɔnne ka a tɔŋ. Kõɔ lɔɔre meŋ are la a be.

Pɔgesare bayi la are a kyaare taa ka miri leŋ ka kaayɛrɛɛ a deɛle noore meŋ are l,a be ka orɔba salaa a meŋ biŋ a kɔge a pɔgesaraa kaŋ.

Die poɔ la ka pɔgeba ane dɔba gyamaa a ziŋ dakogro zu taabolɔ be laa die poɔ ka teelare a yɛ parepare a taabolɔ zu a die daŋkyime waaɛ daŋkyime peɛl.

Dɔba ne pɔgeba la bebe a vaare wagyɛre a pɔgeba zaa vaare wagyɛ sɔglɔ kyɛ kaa a Dɔba a vaare wagyɛ zeɛre a pɔge kaŋ ti la o sikyiri taa kyɛ leŋ zutal sɔglaa

Man noɔre la ka noba a yɛ bebe bebe gbboed meŋ. yɛ biŋbiŋ la. a man noɔriŋ a koɔ mine zoe la a te do a biiree poɔŋ.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

Die poɔ be ba naŋ maŋ zeŋ a di seemaa la ka dakogro a ŋmaagyili a tabol a tabol zu taaɛ filawa ka ba dɔgle a sensoglesoga foto kaŋ meŋ biŋe la kyaare a tabol ka huu a meŋ biŋ.

Nuuri tontonmɔ la be a ba tomɔ zie kaŋ sue kpare sɔglaa a eŋ a o tonton nimikyaan na a tage kaa do a te be o gberaa eŋa o taaɛ kuri a de ennɛ mogsuni kaŋ poɔ kaŋ soba meŋ gaa la te are kɔge a magsune kaŋa a maala.

Pɔge la su kpare sɔglaa a zeŋ dakogi zu a kaara o laptop poɔ boma meŋ biŋee la a saa la dãã a biŋ kɔge a laptop.

Die poɔ la ka dakogipelaa a biŋ ka kapue ayi a dɔgle a dakogi zu pɛnvaare meŋ dɔgle la a dakogi zu tabol ka kɔlee a dɔgle o zu teɛ ba naŋ sɛlle laa poɔ meŋ biŋee la.

Pɔge ane bibiiri bayi la a su kparesɔglɔ naŋ yitaa ka ba taa orɔba laabɛrɛ ka fanfanfoore a be a laabɛrɛ ŋa poɔ a bibile kaŋ kpɛ te zeŋɛɛ talalaa poɔ a zɛle o nuuri k,a do.

Dɔɔ neŋkooŋ la dɔɔ teŋɛ a kaara boŋkaŋ. Ka bibilii a meŋ ar kɔgoo, ka ba mine a zeŋ teŋɛ soɔ. Kyɛ kaa ba kyɛlee a ar dendeŋa a kaaraa dɔɔ neŋkpoŋ naŋ erɛ bona na. Kõɔ kolee biŋee la a kɔgaa dɔɔ neŋkpoŋ.

Wɛnii ane gbɛŋme la a waa yaga lɛ ka gbɔŋme mine a pãã nyɔge a wɛnaabo kaŋa a biŋ teŋɛ a ŋmaa gyili a gbɛŋme be la a wɛnaabo seɛ eŋɛ kyɛ ka kaŋa meŋ a gaa te doŋ a eele taa.

Neŋgyamaa la be die poɔ ka tebolo ane dakogri biŋ gama yɔ yuori yuori la a dɔgle a tebolo zu kyɛ ka ba kaa te ŋmaa gyili a tebol kaŋ.

Noba bayi la are a ŋmeɛrɛ bɔɔsa ba hɔglɛɛ bɔɔsa zupile kyɛ toore ba nuuri a nuuri bontoore dɔɔ kaŋ arɛɛ la su kparesɔglɔ a kaara a lɛ ba naŋ zɔɔrɔ.

Nimbatoɔn la a deɛnɛ ba deɛnɛ ba ziŋɛɛ a nimbatoɔn saakeɛ na mine zu a su kparɛɛ naŋ yitaa kaŋ soba taɛ bɔl a gbɔliŋkaa sazu a nara ka o lɔɔ.

Tontonema la a tona tomɔ kaŋa zaa gbɛlem maŋ ba tontonne zupile ba yɔ ba ba yɛ kuree ba naŋ maŋ toɔ do te are kyɛ tona a toma ka ba mine a do te zeŋ dakyimi zu.

Pɔgebɔ bata la a su kparzeere ka a yi taa. Ka ba vɔgele tontonzupliee, a tore nuuri boma a tona toma mine.

Dɔba ne pɔgeba la maŋ zeŋ dikpoŋ poɔ a su kparre sɔglɔ ka gama yaga lɛ a pare tabol zu ka ba zeŋ a kaara amɛleka filak a are dɔɔ kaŋ puoriŋ.

Dɔbɔ ne pɔgeba la a zeŋ viiri gɔle tebol a tebol zu kompeetare dɔgle la a be ka ba mine kaara a pɔge kaŋ soba naŋ su kpare zeɛ iri arɛɛ la a manna yɛlɛ korɔ ba.

Teŋkpoŋ poɔ la ka yie na mine ba naŋ maŋ mɛ tutaa ka a te do are kɔgetaa kaŋ waa bompelaa ka kaŋ meŋ waa boŋ sɔglaa neŋ gyamaa zaa kpɛlɛm meŋ kyɛnɛ gana la a sokoɔraa.

Noba arɛɛ la a viiri gɔle bogi ba naŋ yuo a noba ŋa sue kpare sɔglo ka a yitaa ka ba vɔgle zupilee ka a meŋ waa boŋ sɔglɔ kaŋa soba taɛ tampion a teɛ kyaare a bogi.

Pɔge la zeŋ kɔge o boŋ meɛre o naŋ mɛ ane yagraa a mɛ tiili tiililee taa ka a mine meŋ a yɔ yagle a dakyimi zu a pɔge sue kpare wogi boŋ sɔglaa kyɛ pɛgle a boŋ kaŋ a naŋ maala.

Bibilii deɛ a maale kɛkɛrɛɛ lɔɔre ka bayi a kpɛ ti be a kɛkɛrɛɛ lɔɔre poɔ kyɛ kaa bata a meŋ be aa puoriŋ a ti a lɔɔre taa a daara ka ba mɔnɔ gɛrɛ.

Deɛn la ka ba deɛnɛ la kaŋ su kpare peɛl kaa kaŋ soba meŋ su kpare vaare a kpare peɛl den na soba pɔgɛɛ nyaboge pɔgraa ne nɔpɔgraa a pɛg laa bɔl a zoro ne.

Boŋkuu la ane saaloŋ zeɛre ka sɛremaan gbullo a bebe zoma meŋ be la a zeɛre poɔ ane nɛne zaaŋ be a zeɛre poɔ.

Dizennaa poɔ la ka dakogri a pɛre a dakogri ŋɛ taaɛ kapuri k,a dɔgle dɔgle a zu tabol biŋ l,a dakogri sensoglesoga fotori ayi mine meŋ yagle la a dankyinpelaa zu.

Dikpoŋ poɔ la ka noba waa yagyaga lɛ a bebe ba yɛ sue kaaya tɛɛtɛɛ kaamine waa bon peɛl a mine boŋzeere a mine meŋ waaɛ boŋsɔglɔ a ba mine ziŋɛɛ dakogro zu kyɛ ka ba mine meŋ are.

Bibiiri banuu la a yi deɛnɛ sokoɔraa zu a kaŋ soba deɛ ba weɛŋ a pɛgle bonkaŋ zɛle k,o do a ba taaba na meŋ kyɔŋɛɛ a puoriŋ a gbollɔ kaara bone na o naŋ erɛ.

Pɔge la zɔŋ saakere kyɛ tuo pɛlee kyɛ naŋ kpare bibiiri bayi a leŋ daare a saakere puoriŋ a sobiri gaŋɛɛ la kyɛ ka teere a be a zie zaa kpɛlɛŋ ane moɔ.

Noba bayoɔ la are ka bayi a taa sɔbolɔ a tuuro ne bogi ba Pɔgɔ laa tɛnɛɛ a biŋne kaŋ soba meŋ taa la a sɔbol a are kyɛ kaara lɛ ba naŋ erɛ.

Noba la su daga kaayɛrɛɛ a vɔgl zupila kaa taa boma naŋ yi ne nɔkɔɔloŋ ba pɛglɛɛ zɔɛ ane boote a su kpare zēēre.

Dɔba banaare la a go a sue kaaya yaayire a kaaya waaɛ kpare pilaa ane kuri pilaa ka ba su kpare zeɛ a poɔŋ ba deɛ kuu daga a dɔgle ba bɔgɔ zu kyɛ a noba mine meŋ are a pɛgle gaŋgare.

Bibiiri la are a su kaaya tɛɛtɛɛ a laara ba arɛɛ la a are fɔgle taa kyɛ kaara a laara kaŋ sue lkpare sɔglaa ka kaŋ meŋ bonzeɛ ko kyɔnkyɔn.

Noba la zeŋ die poɔ a zeŋ lere ba gbɛɛ kyɛ a kyogli kyogli daare ba sensoglesoga ba mine taaʋ kartaare ka sɛgre be a mine poɔ ka foto meŋ be a kaŋ poɔ.

Lͻԑ kãã koͻroo zie la, ka pͻgebͻ bayi ane bibiiri bata a are sori noͻreŋ. Lͻͻv lͻͻre naŋ waa vaaa aneŋ bompelaa meŋ biŋ laa a lͻԑa kãã koͻroo zie ŋa.

Nengyamaa haa kpɛlɛŋ la a are ka ba mine pɛgle tene filagiri polisiri bebe a su ba polisiri kaayasɔglɔ kyɛ hɔglaa polisiri zupile a noba mine boɔra ka ba a kpɛ k,a polisiri a wa sage.

Poresiri yaga yaga la a are a su ba poresiri kaayarɛɛ dɔba mine meŋ bayi ɔn la ba na eŋ ba su a poresiri kaayarɛɛ ka a poresi kaŋ a ti a dɔɔ na kaŋ naŋ ba su a poresiri kaayarɛɛ a taa.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

Asiiti poɔ la ka pɔge a zeŋ su kparepelaa a kaara kɔmpeta zu kaŋ soba meŋ zeŋɛɛ la a su kparepelaa le zutalaa kyɛ seɛ wagyɛ ka kaŋ meŋ pãâ are a su kparevaare kyɛ kaaraa yɛlɛ ba naŋ erɛ gama ane kpankpalema yaga dɔgle la a tabol zu.

Dog gyamaa ane niŋsalba la a niŋsalba mine zɔɔɛ wie kaa boŋ a meŋ tuo boŋtuore ka ba mine tagged.

Dizennaa poɔ la ka dankyime a waa dankyimpeɛle dakogwogi wogi biŋ la ka kapuro dɔgle o zu tabol biŋ l,a die sensoglesoga.

Naao ka ba pɔge eŋ gaŋ poɔ ka nenbanaare mine a kpɛ a te be a gaŋ poɔ ka a naso a kara ba gyamaa yi te be la a gaŋ yeŋ poɔ kyɛ kaara a yɛlɛ na zaa naŋ erɛ.

Pɔgeba la a zeŋ a ŋmaagyili silbakpoŋ ane silbabible seemaa naŋ be a poɔ a dire a seemaa ba mine sue kparesɔglɔ ka ba mine su bonzeere.

Tontonnema la a do te be die kyaŋse zu eŋnɛ fintillɛ na taaba ba na maŋ a biŋ ngminaa poɔ ka tõɔ deɛaa ngminaa fang ure uri ne vūū.

Katakye la a zoro ka niŋsalba yaga lɛ a be o zu ba mine ziŋɛɛ la a te wa be a niŋeŋ ka ba mine meŋ a ziŋziŋ a koŋkoboŋ ka ba mine a di te be a katakye sazuiŋ a noba mine meŋ naŋ are la a tegɛsɔgɔ.

Bibilpɔlbilii la are sampa pareŋ moɔ poɔ kaŋ soba hɔglɛɛ zupili a su kparevaare ne kurizeɛ a pɛgle malfa kaŋ meŋ deɛ bompeɛle a toɔ ne o nimiri kyɛ zeŋ teŋɛ a meŋ pɛgle malfa.

Bibiiri bata la ane niŋkpoŋ a niŋkpoŋ vuunee la a kaara a tomɔa bibiiri naŋ tonɔ ba taɛ ba tontonboma kaa pare a tabol zu kompeuta meŋ pare la a tabol kaŋ zu.

Daa poɔ la ka noba yaga bebe ka wagyɛre yaga yaga lɛ a meŋ yɛ yagle yagle yagle kyɔŋ tutaa a noba ŋa kaŋ soba sue kparedoɔ a are a be dakogi meŋ biŋe la kyɛ neɛ zaa ba zeŋ o zu.

Noba la a kyɛnɛ a su kaaya sɔglɔ ba mine tuie zum ba naŋ a maal ko waa kpoŋ kpoŋ lɛ ka nembanaare a tuo.

Pɔge la are a kɔge mane a pɛgle zoma o nuduloŋ ne o nugɔɔ zaa kpɛlɛŋ o seɛ wagyɛ kyɛ a leŋ diko o zu poɔ gbori meŋ be l,a koɔ poɔ.

Lɔɛ ayi la ŋmɛ taa a sãã ka nengyamaa a are a soonɔ a noba vūūkpinni lɔɔre bonzeɛ meŋ are la a be poɔ.

Dikpoŋ poɔ la ka neŋgyamaa be be ka ba mine su kpare peɛla iri are are sogyare meŋ sue ba sogyare kaaya a meŋ be a a dikpoŋ ŋa poɔ ka a dakyini mine waa dakyini zeere ka a mine meŋ waa boŋ sɔglɔ.

Pɔɔbɔ la are kɔge taa a su daga kaayɛrɛɛ ba mine taai yoe kyɛ ka ba mine meŋ pɛgle ngmama ba haa eŋ kɔkɔ lɛɛ ane nu lɛɛ.

Zuma daa poɔ la, ka nengyamaa bebe ka katawiri meŋ ba poɔrɔ a dɔɔ kaŋ naŋ koɔrɔ a Zuma sue kpare sɔglaa a de kaŋa soba su dɔgeli kɔɔ waa bonzeɛ kaŋ. meŋ are la a kyaare o a meŋ su bonsɔglaa tɔɔre nuwɔɔr bonzeɛre ka a Zuma ka ba paa duori ka a be laa poɔ a be tabol zu.

Bondimaale zie la ka noba bata a are a neɛ kaŋ soba pɛglɛɛ laa ka bondirii a bebe a bondimaale boma mine meŋ yɛ dɔgle dɔglɛɛ tabolɔ zu.

Dɔba la ziŋ a su kootu bɛrebɛre boŋsɔglɔ a bebe zie ba naŋ de taaboore a maal ne tabolo ane a yɛ poŋpoŋ a zeere ba mine kaŋ meŋ ziŋɛɛ la a kaara kompiitare zu ka karetaare a dɔgle a tabol zu.

Dakogro la biŋ kɔŋ tabol kaa kompeuta a dɔgl a tabol zu gama meŋ dɔgl laa tabol zu ane kamira kparoŋ sɔglaa yagl laa dakoge zu.

Pɔɔ poɔ la ka dɔbɔ ane pɔɔbɔ a yi ti deɛnɛ a dɔbɔ mine yagɛɛ ba kparɛɛ bare kyɛɛ ka ba mine meŋ are a zɛle ba nuure laa so saa.

Pɔɔsarebilii bata la ka kaŋ sobɔ a su kparepeɛle a araa sobire noɔreŋ kaŋ meŋ zeŋɛɛ gbɛrɛɛ saakire zu kyɛ kaa kaŋ a zoro a tuuroo a onɔŋ naŋ zeŋaa gbɛrɛɛ saakire zu.

Yaa pare la ka noba gaa te be ba vɔglɛɛ fofo zupile a tɔɔre boma ba nuuri eŋeŋ kuu daga biŋe la kɔg ba ka kaŋ soba ɔŋnɔ tɛnɛɛ.

Vooti zie la ka niŋ gyamaa zaa are a gyile a zie ba biŋee daga boŋpilaa ko liŋe waa sɔglaa ka dɔɔ kaŋ a su kpare zeɛ a taa a vootu karetaa a nara koo eŋ a daga poɔ.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

Naasaliba la a zeŋ die poɔ kaa a nasapɔɔ a are ba niŋeŋ a taa naasaleba bon na ba na maŋ eŋ a yele yɛlɛ eŋnɛka gyamaa wonaa a pɔɔ nyɛ suee kparezeɛ.

Polisire ane niŋgyamaa la kaa polisire a kara a niŋgyamaa mine a polisire vɔglɛɛ ba polisire zupile kyɛ pɛgle kyaanaa na ba naŋ maŋ kyaan ne ba nimie.

Sokoɔraa la gaŋ ka lɔɛ a be a sokoɔraa zu neŋsalba meŋ bee a sokoɔraa zu kyɛnɛ kyɛ ka yie gyamaa lɛ a be aa sokoɔraa nuduluŋ aneɛaa nugɔɔ o haa kpɛlɛŋ teere meŋ yɛ kpɛ ti ba laa yie kpakyagaŋ.

Kubo kusibɛrɛ bonpeɛl la biŋ dɔgle taa kaa teɛ a are ka tagkpoŋ ka dagaraa do te be o zu a meŋ are dɔɔ meŋ vɔglɛɛ zupil sɔglaa a su kpare pilaa a do te ziŋ boŋ zu.

Deɛn la ka ba deɛnɛ a tagra taa ne mire ka ba mine a tage te vuri pare a su kaayɛrɛɛ maŋ yitaa kyɛ ka kaŋ are vaao wagyɛ a kaara gyamaameŋ ziŋɛɛ la a paŋ kaara lɛ ba naŋ erɛ.

Nenbata la be die poɔ ka kaŋ soba a zeŋ kyaare tabol kyɛ ka ba bayi na a are dakogzenaa na naŋ maŋ waa zomɔzomɔ lɛ kaŋa meŋ biŋ l,a be.

Nasaale dɔbɔ ne pɔgeba la are a su kparre yaayiri ka a waa kparre vaare kyɛ boŋyenaa sue kparre zeɛ ba vɔglɛɛ tontonne zupile peɛle ka yikpoŋ sɔglaa kaŋa meŋ are ba puoriŋ.

Koɔ bebe la ka ba mɛ dankyinŋmaara ŋmaara a mɛ nensalba ka ba gbi dumo a pɛgle eele kaŋ soba meŋ gaa ba mɛ kaŋ soba meŋ a ba puoriŋ ka ona a teɛ o nu a taa.

Die poɔ la kaa dokoge gyamaa ne tabole yaga a biŋ neŋbɛrɛ ane bibiire haa kpɛlɛŋ la bebe kaa ba dɔgle bibil bondeɛne yaga lɛ a tabole kaŋa sobɔ zu.

Bibilii la a yi paki poɔ a te zeŋ a moɔ zu ka pɔge a are dendeŋ a seɛ kurisɔglaa a teɛŋ o nu a kyaara ba kaŋ yiri are peɛle l,a be ka ba pili ne kyɛnsezeere.

Sokoɔraa zu la ka dɔba banaare a toore nuuri pɔgre a zɛle bonkaŋ a wa kyɛnɛ ne lɔɛ meŋ lɔɔbɛrɛ ne lɔɔbilii zaa kpɛlɛŋ be la a sokoɔraa zu.

Kampile dere la ŋmaa gyili ka noba pãã be a dovoro poɔ ba sue dagakaayare a yɛre tan a biŋ a dovoro sensɔgleŋ ka pɔge a zeŋ a pane zu.

Diganaa poɔ la ka gado a biŋ a gado ba yɛre pɛne pelaa a pɔge o kyɛ ka pɛne vaare bile dɔgle a gado zu fentelɛɛ biŋ kɔge ka a gado ka fotori a mare a die dakyini peɛle zuzu.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

Noba la yi be sokoɔraa zu a kyɔŋ ka ba kpoŋ zie zaa su kparesɔglɔ kyɛ nyɛ kaŋ na soba sue kpare kparoŋ naŋ waa tampɛloŋ ka kaŋ meŋ su kparezeɛ a dɔba ŋa mine pɛglɛɛ pɛmɛ ka ba sɛge sɛgre a eŋ.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

Neŋgyamaa la kyoŋ tutaa, ka kaŋa zaa kpԑlem a pԑgele kaayԑrԑԑ o nuuri poͻ. Ba kyԑnԑԑ zie naŋ taa mõͻ ane teere yaga yaga lԑ.

Nabɛrɛ la yi a su kpare sɔglɔ ka ba kyaare ba katawebɛrɛ a kataweɛ kaŋ waa boŋ sɔglaa ka kaŋ meŋ waa boŋ zeɛ ba kpoŋ zie zaa sue kaaya sɔglɔ ka ba mine kaaya sɔglɔ kyɛ ka a taa zeere fee.

Gyamaa zaa la yi a kyɔŋ fogletaa ka ba kpoŋ zie a pɛgle tene filagiri ba mine meŋ pɛglɛɛ kartaare ka ba sɛge sɛgre a mare a zu.

Diyɛloŋ poɔ la ka dakogi peɛle ane tebol peɛle a biŋ vuuni be la a die sazu poɔ ka noba poɔ a meŋ gaa te zeŋ a dakogri mine zu a kyaare taa.

Pɔlee la zeŋ a kɔge tabol a pɔlii ŋa seɛɛ suee kparesɔglaa a pɛgle mɔnsene kaŋ a maala o kpaŋkpalema.

Neŋgyamaa la are aa ngmaagyile boma ba naŋ pare tabol zu gama bebe la kaa bon gbuloŋgbuloŋ kaŋ meŋ a dɔglaa tabol zu ba mine meŋ ire laa gama mine a pɛgle ba nuure poɔ dɔɔ kaŋ naŋ eŋ nimikyaane taa laa boma mine a korɔ o tɔsobɔ kaŋ ka ba puoro taa.

Pɔgesarebilee la a seɛ wagyɛre kaa ta ba nyaa ka ba a eŋ kɔkɔlɛɛ kyɛ eŋ a mine meŋ ba zuri eŋɛ ba deɛ bonpeɛl a yɛ toɔtoɔ ne ba kpaŋkpama eŋɛŋ.

Deɛne la ka ba deɛnɛ ka ba seɛrɛ ka dɔɔ kaŋa seɛ te zeŋ o paresɛgɛ zu ka pɔge a are zɔɔ kyaaroo kyɛ ti o zu a meŋ seɛrɛ.

Dͻbͻ yaga lԑ kyԑnԑ zifͻraa kaŋa poͻ, kaŋa soba meŋ soe kpare pelaa ane kuri zeԑ a peerԑ a zie, dͻͻ kaŋa meŋ kpԑ te are dilee kaŋa poͻ a su kpare zeԑ ane kuri zeԑ.

Die poɔ la ka nimbanaare bebe a die tegɛsɔgɔ waaɛ bonpilaa a noba kaŋ soba ziŋɛɛ la a tɔɔre nu tɔɔre o mu poɔ kyɛ ka ba zaa su kpare peɛl.

Pͻge la zeŋe, a leŋ zutare pelaa kyԑ ŋmaara boma ne sõͻ, boma meŋ ne seleba dogelԑԑ kuripootu zu. Kaa mine meŋ a pare bootipelaa zu, booti sͻgelaa meŋ biŋee la a kͻge a pͻge.

Die poɔ la ka niŋgyamaa zaa a bebe a ziŋ ba ziŋɛɛ la a kyaare noba bayi mine naŋ are ka kaŋ meŋ ziŋ a onɔŋ soba naŋ ziŋ tarɛɛ kkɔmpeuta tabol zu a diire kaa dɔɔ meŋ are kɔŋ sine niŋkpoŋ.

Tontonmɔ la a su ba tonton kaayaarɛɛ kaa waa boŋsɔglɔ ka ba vɔgl tonton zupil peɛl ba kaŋ sobɔ gaa te ziŋɛɛ la a manna boŋkaŋ ka bayi meŋ te bon taa naŋ dɔgl taaboore bon zu.

Die poɔ la ka dɔɔ ne pɔge a are kaara gane kaŋ poɔ a dɔɔ sue kparesɔglaa kyɛ ka bompelaa be a poɔŋ ka a pɔge meŋ su kparepelaa dɔgle bonsɔglaa zu kyɛ de tobo bonfuri na ba naŋ maŋ furi kyɛllɛ ne yele a eŋ yagle o kɔkɔreŋ kɔmpeta dɔgle la a tabol zu.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

Ŋmendie poɔ la ka puori puobo a are tɔŋ a puori puobo mine sue kpare zēēre ka ba mine a meŋ su kpare sɔglɔ ba liŋee pɛm wogrewogre mine a eŋ a ŋmendie daŋkyeniŋ.

Koɔ poɔ la ka noba mine be gbore eŋɛ ka ba tagra ba ka ba yi doŋdol a koɔ meŋ poɔ aa gbore kaŋ lee la gaŋ.

Die poɔ la ka dakogro ane tebolo gyamaa gyamaa lɛ a bebe a noba mine zeŋ la a dakogri zu kyɛ ka ba mine are are a kompeetare pare la a tebol mine zu ka pɔge kaŋa wa zeŋ a dakogi zu a su kpare pelaa zɛle o nuuri ka a do saa.

Sokoɔraa zu la ka tagiziri a bebe ka nensalba meŋ yaga lɛ a kyɛnɛ a suli zu lɔɔzeɛ kaŋ meŋ gaa are l,a be k,a yiri nsŋ waa dɔre a meŋ bebe.

Dɔbɔ bata a are a pɛnters dakyini ba tontonne boma ne ba baavir biŋ la a teŋɛ soɔ kaŋ do te are la dakogi zu a na ta a pɛntere.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

Noba la tɔŋ a pɛgl koɔ kɔbilee kaŋ soba gaa vunee la a ɔŋnɔ a koɔ a pɔmpiŋ pare bamine sue kpare zēēre ka bamine su kpare sɔglɔ.

Boŋ koɔre zie poɔ la ka ona soba naŋ koɔrɔ a boma a gyiri te are a kawuta puoriŋ kyɛ ka kaŋa soba meŋ seɛ kuri sɔglaa ane kpare pelaa a wa are a peɛrɛ yɛlɛ o zie.

Neŋgyamaa la a are a kɔge tɛbol pɛlaa wogi a neba zaa sue kpare ka a yitaa a waa bompeɛle kaŋa soba taɛ kolee k'o e zeɛ ka o de tɔglo boma mine.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

Poolo gyamaa gyamaa haa kpɛlɛŋ la a ba ba are kaa tenne flakire a poolo kaŋ zaa maŋ taai a ten teŋ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ flagirre a paŋ do a ti leŋ leŋ a poolo ama zu.

Lɔɛ maaloo zie la ka a lɔɛ a do a yɛ pare pare boma mine zu a mine waaɛ lɔvaare ka mine waa bondɔre a tontonema sue ba tontonkaayarɛɛ a kaara a lɔɛ.

Tontonnema la are lɔɛ maaloo zie ka ba mine a pɔge nyobogre pɔgre a tontonnema mine meŋ vɔglɛɛ tonton zupile bonpeɛle kaa ba mine a bee aa lɔre puleeŋ a maala.

Dikpoŋ poɔ la ka noba a zeŋ ba mine zeŋɛɛ nuduluŋ ka ba mine meŋ zeŋ nugɔɔ kyɛ ka ba mine meŋ do te zeŋ a kyaare a bana naŋ zeŋ a gɔɔ ne a duluŋ ba yɔ legee filaki ka o toɔ zeɛ ane dɔre ane vaare.

Sokoɔraa birigyi pulliŋ la ka polisiri ane sogyare a are a polisiri sue kaayare naŋ yitaa a pɔge nyɔbogi pɔgre kyɛ vɔgle zupili a sogya meŋ arɛɛ la a pɛgle marefa kyɛ ka lɔpelaa a biŋ kɔgeba.

Dɔba la vaare wagyɛpeɛle a zeŋ dakogi zu a biŋ gangaare anaare ka kaŋ a pɛgle daare ŋmeɛrɛ ne a gangaa a gangaa taa zeere ziiri mine ane sɔglɔ ziiri mine.

Noba la are ka ba kponzie su kparre sɔglɔ ka ba mine su kparre zeere ka ba zɔgli zupili zeere a pɛgle boma banaŋ ŋmaa sɛgre eŋ a dɔɔ kaŋa meŋ sue kpare doɔ a be ba poɔŋ.

Naa la ziŋ a su o naa kaayɛrɛɛ a eŋ nubɔg ane kɔkɔ bɔg o poturebo ziŋɛɛ o puoriŋ a gyire wagyɛre kyɛ wa su kparoŋ zaa kpɛlɛŋ.

Neɛ la zeŋ a maala kontonlee a kontonlee waa bonpelaa ka o de gan a teɛnɛ a kontonlee koo na ti a teevi meŋ biŋee la a kɔge ba.

Pɔge la ziŋ ka ba mine are a su kpare zēēre kaa yi taa kaŋ soba den naŋ wa yi ne a o taaba na arɛɛ la a kyul o zu a kaara daŋkyime meŋ bebe a waa daŋkyim peɛl.

Namine la a zeŋ ka o potuurobo a zeŋ gɔloo ka dɔɔ kaŋ a are a su kpare pelaa a nyɔge a naa nu eŋa a puoro kataweɛ kyaare la a naa ka ba zeŋ kɔge dakyini naŋ waa boŋ pelaa.

Labɔɔretere poɔ la pɔgebɔ bata a su kpare nuwogri bompeɛle a toɔre nu boŋ pɔgre a are a kyaare tebol sɔglaa gama naŋ dɔgle ka a pompi a bebe.

Die poɔ la ka taaboore tabol a biŋ ka dakogi meŋ a bebe a biŋ ba sɛlɛɛ teere kɔbilii poɔ a de a biŋ a die ŋa poɔ.